Kugeza maoko ngemvura inesipo ,kwakosha kwakanaka ,kunoite kuti tive nehutano hwakanaka. Tikatarisa mazuva ekovhidi ayane ,zvaitibatsira zvakanyanya ,kana nguva yekorera. Kana tikaisa zvinoite tigeze nesipo tinova neutano hwakanaiksa.

Ariyo madhokodheya ana mukoti arimwo muzvi bhehleyamwo aka toemera kuningira zvirwere mumwiri mwedu mo ngekuti zvirwere tinazvi mwetino hamba metinogara zvakadzare mwo.

Eya ana adoodori anokurudzirwa kuti anosisire kuende kovhenekwa oonekwa kuti aana hosha ere mumwiri mwawo ngekuti mazuwa anaa hai zvirwere zvirikudzara zvirikutenderere munyikamwo.

Pane zvirwere zvati wandei munyika mwedumwo. Zvimweni zvinouya ngemumhepo, zvimweni zvinouya muchikafu chatinorya. Zvimweni zvinotobvawo kune antu zveiende kune antu. Ngatiende toodziirirwa muzvibhehle...

Zvirwere mazuva anaya zvadai kuti vandei zvimweni zvinouya ngechikafu chemene chatinorya chisina hutano. Hino tinosisirwe kuti tazwe mwiri isinganaki ngatiende toona vana mukoti.

Ana adodori anokasira kubatwa ngezvirwere nehosha dzakasiyana siyana. Ngeiiye ndaa ana mai anokurudzirwa kuti agare akachenjerera ana kuti aone kuti aasati awirwa nehosha ere.

Eya mwotinogaramwo igwinyiso zvirwere ,hosha dzadai kudzara kweshe kweshe hino patinozwe kunge zvopanda zvorwadza, ngatisagara mumphatso ngatiende kumadhogodheya ovheneka owone hosha topiwe mitombo nguwa ichiripo.

Yaaa mukuwo watinogara mazuwa anaa zvirwere zvati wandei zvatekeshera ngenyika inei hino patinozwa kunge miri yopanda ngatisagara mumhatso ngatiende kumadhokodheya tooabhiira zvatinozwa tikwanise kudetsereka.

Umweni mukuwo zviyani taenda kumadhogodheya pamweni pachona hosha yedu inenge yeida kuti tibaiwe amweni hino anotya kubairwa otokorera kuenda kuzvibhedhlera. Tinokurudzirwa kuti tarwara zviyani tiende kuzvibhedhlera tisingatyi.

Mwatino hamba mwo matino gara mune hosha dzakawanda dzaka siyana siyana dzatingadai tei sangana nadzo dzimweni dzinoouya kudai ne muchikafu chetinorya chaimwo hino tino sisirwa kuti tirambe teinda ko onekwa.

Eya, zvirimwo zvihosha zvirwere zvingadai zveitenderera. Zvimweni zvinenge zvirimwo mumbepo, zvimweni zvinouya ngenzira dzakasiyana-siyana. Hino tinosisirwe kuti tiende kumadhokodheya.

Eya mazuva anawa vantu vanorarama makadzara zvirwere zvakawanda, zvinosisirwa kuvhenkwa aonekwe hosha kuti hana ere kana anawo otopuwa mutombo nguwa ichipo.

Iriyo mitombo kana michini inoshandiswa kuningira zvirwere zvingadai zvirimwo mumwiri mwedumwo tosisirwe kuenda kuzvibhedhleya tooningirwa mukuwo uchipo tirapike tipone.

Aaaa tinadzo hosha dzaka tekeshera mukati mwe nyika mwedu munomu hino antu eshe ano sisirwe kuti vazwe nyama dzeyi panda voende ko ona madhokodheya mukuwo uchiripo asagara mu mbatso.

Mazuwa anaya atinorarama zvadzara zvinobata antu akuru majaha nendombi, hino ngeiyi ndaa tinosisirwa kuti tigare teiningirwa ngemadhokodheya muzvibhedhlera mwo.

Zvirwere zvadzara mukati mwenyika ineyi. Zvimweni zvinouya muchikhafu chetinorya, mumphepo yetinofema, zvimweni zvitonouye kubve kune amweni antu, zveiuya kune amweni antu. Hino tinosise kuti tigare teiningirwa, nguwa nenguwa.

Mumamizi mwetinogaramwo mune zvirwere zvingadai zveiherereka nenyika ineyi kana taona kana tazwa ngatisagara kumhatso ngatiende kuzvibhedhlera muno kunoona madhokodheya nguwa ichiripo musagara nazvo mumhatso.

Eya hosha tinadzo dzakawanda, zvirwere zviriyo asi antu anosisirwe kuti agare eiende kunoningirwa mukuwo ngemukuwo kuyi aoneke kuti zvichakanaka here.

Muntaraunda mwedu umu, mumhatso mumizi medu umu, mumataundi ariyo antu anohamba eyifundisa antu ngezveutano. Hino patinozwa ngezvekufundisa payani ngatiende tisagare mumbatso.

Muntu weshe azvinei kuti wakaremara, wakafunda kana kuti aazi. Muntu weshe unosisire kukwanisa kugumira kana kusvikira zvibhedhlera zvinofanira kuashira muntu weshe.

Antu eshe anosisirwe kuti ange anehutano hwakanaka. Hino ngeiyi ndaa tinosisirwe kuti panogara antu mvura inomwiwa nechikafu chinoryiwa zvive zvineutano hwakanaka, ndoosaka anhu eiongorora zvikafu.

Muntu weshe mukati menyika anosisirwa kuti ange ane zvakakwana zvehutano zvinoti mvura yakachena pekugara pakachena zvinosisirwa kunge zvine muntu weshe izvozvo.

Igwinyiso iroro kuti mwetinogaramwo muzvipa muzvibhedhleya dzirimwo umwo movha dzinoshandiswa kurwara antu arwara .Patinorwara payani ngatifone, titwarwe ,tiendeswe kuzviibhedhleya.

Eya tinazvo zvetinosisira kuita kudai ngekugeze nyara tabve kushandisa chimbuzi nekugare teishambe nyara nguwa dzeshe zvinoita kuti tisakasira kubatwa ngehosha.

Eya igwinyiso mazuva anaya ata kurarama zvareruka ngekuti zvibhehleya zvaakuoneka peshe peshe munharaunda zvekuti ukatorwara unotokwanisa kuhamba wogumira wotoona dhokodheya nguva ichiripo, ngatiende koona madhokodheya.

Muntu weshe munyika mweshe unosisirwa kunge eikwanisa kuona kana kugumira kana kuhanira zviro zveshe zvine utano, mvura, muzvibhehlera.

Muntu weshe anosisirwa kunge ane mukana weku giumire zvibhedhlera adetserwe arapiwe ngemukuwo zvisinei kuti wakaremara here wachembera here mwana mudodori ere.

Eya kweshe kweshe kwatiriyo mazuva anoaya zvati rerukei ngekuti muntu weshe wava kukwanisa kugumira wakukwanisa kuzwa nezveutano ngatiende tinofunda tisatiza asi ngatifunde neamweni anofunda.

Yaa mazuwa anaya zviro zvanaka nekuti muntu weshe wakukwanisa kuyenda kumabhedhleya eipuwa mutombo yakafanana neamweni zvisinei nekuti kumbatso kwavo anemare ere kana kuti aana asi muntu weshe wakukwanisa kugumira kuzvibhedhleya.

Muntu weshe azvineyi kuti unemare ere kana kuti haana unofane kunge unekodzero yekuti akwanise kooona rubatsiro akwanise kudetserwa muzvibhehleya mwo.

Zvibhehlera zvinosisirwa kuti zvinge zviri peshe peshe hino ngeiyi ndaa muZimbabwe munomu eya zviriyo kwakawanda zvekuti muntu weshe unokwanisa kugumira.

Eya igwinyiso iroro rekuti zvibhedhleya zvati wandei mazuwa anaya. Hino anhu eshe anosisire kuti arapwe mahara kana arapwe pasina mutuso kana kuti aregere kudhurisirwa mitombo.

Munharaundamwo mweshe kungaye kumakanyi kwetingadai takagara iyoyo, zviriyo zvibhedhleya zvakati komberedza zvakadzara nyika inoyi yeshe. Patinozwe kunge tinorwara muiri yeipanda isizi kuita zvakanaka zviyani hambai toonekwa.

Yaaa tinazvo zvibhedhleya kunorapwe anhu akuwaa aaanorwara akuwara ane hosha dzakasiyana siyana kwoítahe amweni anoita zvekutobhuirirana ngeantu.

Yaaah! zvibhehleyazvo tinazvo mwetinogaremwo mwiri yeipanda anamai ode kupona , tisingazwi zvakanaka ,ndhlondo dzeita kunge dzisisiri kumire zvakanaka muntu wese unosisirwa kuendeyo.

Tanga teibhuya ngenda yezvibhedhlera , zvibhedhlera zvinofanira kunge zviri peshe peshe zvekuti muntu weshe unokwanisa kusvira unokwanisa kugumira ,zvinofanira kunge zviri muntaraunda dzedumwo mumakanyimwo zveshe nemumataunti mwo.

Eya mazuwa anaya anaya otorarama nyamashi zvibhedhleya zvadzare kweshe kweshe. Muntu ngaachikorera kuenda , izvo zvadzara kudai! Ngatiende toovhenekwa, toonekwa zvinodai zveirwadza mumwiri mwedu.

Eya zvibhedhlera tinazvo ngatizvishandise mukuwo weshe tisagara kumhatso teirwara zviyana asi ngatiyende muntu weshe unosisire Kuenda kuzvibhedhlera nguwa dzeshe mukowo weshe.

Eya arumbwana, arume, anababa anokurudzirwa kuti zviyani eizwa kurwadza kana mwiiri yeipanda, anokurudzirwa kuenda oona dhagodheya oongororwa oonekwa ovhenekwa hosha dzingadai dziri mumwiiri mwavo.

Muzvibhedhleramwo zviriyo zvadai kudzara mukati mwenyika yedu kuti zvishandiswe kuve zvedu tisingazwi mwiri wedu ukaite zvakanaka kana teizwe mwiri yeipanda ngatiende tooshandisa.

Eya zvibhehleya zvetinazvo tinokurudzira kuti tizishandise patinorwara payani toenda muzvibhehleya toonekwa tisagara mumhatso mwedu asi ngatiende tozvishandise tirapiwe ngenguwa yakafanira

Mundaraunda mwedumwo tinazvo zvibhedhlera zvirimwo tinosisirwe kuti tiende tozvishandisa zvibhedhlerazvo zvakaisirwa isusu kuti tirapwe hurumende yakaona zvakanaka kuti zviiswe kuti tirapiwe ngatizvishandise.

Ezvibhedhleyazvo zvakaakirwa isusu vantu kuti petinorwara payani tiende todhibana nemadhokodheya atipe mutombo unoenderana nehosha tisagara nezvirwere mumpatso.

Mwetinogaramwo muntaraunda nemwetinohamba zviriyo zvibhehleya zvakawanda wanda. Musagara kumhatso kana marwara endai mwoonekwa endai mworapiwa nguwa ichipo musazoenda kana marwarisa asi garai maenda koonekwa.

Antu eshe ano kurudzirwa kuende mu zvibhedhleya amweni anenge eyizwe musoro mundani makumbo eyi panda maoko nyara dzei rwadza muno sisira kuenda mo sangana nana mukoti ne madhokoteya.

Zvibhedhleya zvatinazvo mumantaraunda mwedumwo zvinobatsira kuti tifundiswe ngendaa yehosha dzatinosangana nadzo. Saka tikazwa muiri yeipanda zviyani musagara mumbatso, endai moofundiswa, mwoorapwa.

Muntu weshe unosisira kuwana fundiso maererano ngezveutano, ngeyiyi ndaa muntu weshe unosisira kuti peshe panofundiswa ngezveutano ange ari padhuze, awane fundiso inoyenderana nehosha dzakasiyana-siyana.

Eya muntu weshe unokurudzirwa kuti ange ane ruziyo maererano nehosha dzingadai dzeitenderera mukati mwenyika kana kuti azosangana nehosha iyoyo azoziya kuti unofanira kuenda kuzvibhedhleya koonekwa.

Eya zveutano izvozvo zvinosisira kufundiswa antu kuti anthu agare veiziya kuti varwara zviyani vanofana koona madhokodheya kana kuti arwara zviyani chiinyi chinosisira kuizwa.

Mazuwa anaya, muntu weshe unosisirwa kunge eyifunda, eyiziya ngezvehutano, zvirwere, hosha dzirikudai kutenderera , obuyirwe kuti zvinokwanisa kupedzwa

Eya weshe unosisirwa kufundiswa ngezveutano nyika yeshe, akomana, asikana, anamai anasekuru, anambuya.

Muntu weshe unosisira kufundiswa kuti ave neruzivo maererano ngezveutano ngaa fundiswe panofundiswa amweni ayana anohamba eireketa eifundisa muntu weshe ngaafunde.

Munthu weshe kubva kumwana mudodori majaha ntombi ana Mai ana baba ana mbuya nana sekuru munthu weshe unokurudzirwa kuti afundiswe ave ane ruzivo ane fundiso inoenderana ngezveutano musagara kumhatso meizwa anofundisa iba ...

Muntu weshe unosisira kuzwa ngezveutano, afundiswe ngeantu anohamba eyifundise vantu nguva dzeshe mumamizimwo. Musakorere kuenda endai mwoofunda.

Muntu weshe unosisira kunge eiziya ngezveutano, hosha, zvirwere zvingadai zvinotenderera mudengemwo, muchikafu. Hino ngeiyi ndaa, antu unofana kufunda ngeanhu anohamba eifundisa ayani.

Mune antu anombohamba amweni akapfeka ngubo dzakafanana eifundisa antu ngezveutano ,ngezvehosha eyibhuyira antu kuti tinodziirirasei hosha dzeshe idzodzo ngatiendewo panofunda amweni.

Eya igwinyiso iroro rokuti kuneantu anohamba eifundisa antu ngezveutano nehosha, nekuti dzinorapiwa sei mukati mwemizi medu. Hino paanouya ngatiyayeye, tizwe zvaanobhuya.

Eya petinohamba petinogara petinotenderera munyika inoiyi ariyo antu anohamba eifundisa antu ngezvehosha dzakasiyana-siyana. Ngatitende kufundiswa tisatiza kana kuramba kufundiswa asi ngatifunde ngekuti anofundisa pasina mutuso.

Mumamizi mwedumo mungaa mutaundi kana mumakanyi mwedumwo ariyo antu anohamba eifundisa antu ngezveutano ngezve hosha zvirwere zvingadai zveitenderera munyikamwo nekwezvinorapwa ngatiende tofu.

Mazuvana pane antu anohamba eifundise antu ngezveutano amweni anohamba amweni anenge ari muzvibhehleya amweni ano hamba mundaraunda medu umwo amweni mutaundi eifundise antu.

Munthu weshe unosisira kufundiswa ngezveutano kune vanthu vanohamba veifundisa veibhuya veironzera vanthu ngezveutano munthu weshe unosisira kuti ange ane ruzivo ngezveutano.

Ukarwara mwirin isingaiti zvakanaka zviyana zvakakosha maningi kuti tiende kuchipatara kuchibhehlera tikwanise kurapwa nguwa ichiripo tisagara mumhatso teirwara asi ngatiende kuchipatara tibatsirike nguwa iripo.

Zvichibvire muri kumhatsoo kana matozwaa kuti pane panorwadza kuti nyama dzinopanda, musagara mumhatsoo enda kuchipitara, endai kuzvipatara zviri padhuze mubatsirike murapwe kuti zvirwere zvisagara mumuiri asi mukwanise kubatsirwaa nemadhokodheyaa nguva iripo.

Tiende muzvi bhedhleya mwo mutori nemibhedha yekuti tiwate dzidzorore trirapwa tirimwo ngatiende toshandisa zvino puwemwo tisagara kumhatso.

Muzvibhedhlera mwedu zvirimunharaunda mwedumwo zvinobetsera kuti muntu veshe aende kovhenekwa asangane nadhogodhleya. Muntu veshe kubva kuvana adodori, majaha nendombi antu akuru neasharukwa eshe anosisira kenda kuzvibhedhlera.

Eya tinazvo zvibhedhlera zvikuru munyika mwedu zvikuru nezvidoko hino kunosisirwa kuti tikarwara zviyani hambai toona madhokodheya mwedu umu tisagara mumbatso nehosha.

Weshe agave anasekuru anambuya edu, anababa anamai, ana adoodori majaha nemhandara anokurudzirwa kuti aende ofundiswa ngendaa yehosha dzakadai kutenderera munyika mwedu.

..ikeyo, amweni anotya kuobaiwa amweni anotye maphilizi okorere kuenda kuzvibhedhleya koosangana nemadhokodheya. Hino ngeiyi ndaa muntu weshe anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhleya oorapwa.

Eya igwinyiso iroro rekuti mwetinogaramwo mwune zvibhedhleya zvikuru nezvidoko mune madhokodheya anokone kurapa hosha dzeshe. Tinosisirwa kuenda torapwa.

Eya tinazvo zvipa, zvibhedhleya muntaraunda mwedumwo, ngatizvishandise munguwa ngenguwa. Tisagara kumbatso teyirwara zviyani, asi ngatiende, ngatibetsereke nekuenda kuzvibhedhlera tione madhokodheya.

Eya tinazvo zvibhedhlera mundaraunda mwedu pane mukuwo uyani zviyani wekuti unozwa kuti nyama asizi kuita zvakanaka tinokuridzirwa anamai anababa kuti ngatiende kuno onekwa mukuwo uchipo tisazoenda zvashata.

Vantu veshe vanosisirwa kuti aende muzvibhedhleyamwo korapwa kupuwe mitombo inoenderana nehosha yaanayo. Zvibhedhleya zvakawanda mukati mwenyika mwedu. Vantu ngaaende.

Eya igwinyiso iroro, kuti munthu unosisa kuenda kuchibhedhleya koorapwa hosha ,musagara mumphatso nehosha dzakasiyana-siyana ,munozotodzadza mphuri yeshe, asi ngatiende toorapwa hosha nguwa ichiripo.

Ana mai ane mimba, anorware nemundani, anozwee musoro, murenje yeipanda, mawoko anorwadza anosisirwe kuyende kuzvibhedhleyaa oona anamukoti naana madhokodheyaa.

Eya zvitoro tinazvo zvadai kuvandisa zvadai kujakatira mukati mentaraunda dzedu. Zvinotengesa mitombo asi tinokurudzirwa kuti tiende kuzvitoro iyo tapuve pepa kubva kuna dhogodheya rinoenderana rinenge rakanyorwa mitombo mwatinofanira kutenga.

Eya tinawo madhokodheya akafunda maningi ngezveutano anokona kubata hosha ona kuvhenekwa kuvhenekwa eishandisa midziyo ngatiende kovhenekwa.

Mazuwa anaaya zviro zvachicha ngekuti hayi ukaende muzvibhedhleya mwo irimwo michina yechimanjemanje inoningira inoningira mukati mwemunhu yeyiwona hosha dzakasiyana siyana.

Mukuhambamwu ungadai kupunhunwa kudontha kana kusanga nenjodzi dzakasiyana siyana tinosisirwe kuti mwakuwara kudaro endai mwoona ana mukoti mupuwe mitombo yakafanira.

Eya tikaenda muzvipa muzvibhedhleyanwo tinoona kuti mune madhokodheyawo akasiyana siyana anoita zvakasiyana akafundira zvehosha dzakasiyana hino patinoenda muzvibhedhleya tinosisa kunoona dhokodheya unoenderana nehosha yedu.

Eya igwwinyiso iroro muzvibhedhleya mitombo yakadzara irimwo imwomwo. Zvinoukaenda kuchibhedhleya ukautama unosisirwe kunyorerwa pashi nedhogodheya yonyorerwa koutenga kwaunotengeswe muzvitoro.

Pamweni tingadayi zvinokwanise kutirapa mukati mwechibhedhleyamwo. Pamweni tingadayi teyirwara ngezvimweni zvirwere zvekuti hatingadi kuti vantu vaziye tinosisirwe kuenda kunoone madhokodheya tiri ayiri togarisana wochibhuya zveshe izvo.

Igwinyiso iroro rekuti muntu weshe ukanzwe pano rwadza unosisirwa kuenda ku zvibhedhlera worapwa udetserwe mukuvo uchipo tisagare mu mbatso nge zvirwere zvatinenge tinazvo.

Dzimweni dzenguwa zviyani tinozwa miri kuremba kupera Simba makodo kuguka guka ngatisagare kumbatso ngatiende kuzvibhedhlera tobhuita ana mukoti atirape mukuwo ichiripo.

Eya mumizi medu mo, tinokurudzirwa kuti tidlye michero yakasiyana siyana. Tinayo michero yakayita semabhanana, yatinayo mukati memizi medu. Tinokurudzira kuti tidlye nenguwa yakafanira, tigare tine mwinyama yakanaka.

Muntu weshe unosisirwe kuende koone ana mukoti nemadhokodheya oningirwa ngazi, hloko kuti dziri kushanda zvakanaka ere nemwiri kuti apana panorwadza ere.

Aa tinazvo zvirwere zvimweni zvingadai zviri mumwoyo mumusoro mumurEnje munyara tinosisirwe kuti tiende kuzvibhedhleya tinoona ana mukoti nemadhokodheya.

Mukurarama zviyani, amweni antu anorwara eihamba, ngezvimweniwo zvirwere zvingadai zvirimumwiri. Vana mbuya nanasekuru, anamai nanababa anokurudzirwa kuti apote eiende koningirwa kuti zvichakanaka ere.

Tinayo mitombo mu zvibhedhleya mwo ngatiende topuwa mutombo dzino enderana ne hosha dzetingadai teizwa tisagara ne hosha mu mbatso asi ngati ende to bhuyira madhokodheya ati batsire.

Mutombo inorapa zvese zvese muzvibhodhleya mwo ngatiishandise ngatizvishandise zvibhedhleya tikwanise kurapwa hosha zvirwere zvatingadai tinazvo mukati mwemiri mwedumwo ngatiende tohlo.

Eya tinazvo zvirwere muntaraundamo pekuti muntu unorwara eihamba, inenge iri ndaa kana muntu akanzwa kuti pane zvinorwadza kana kuti pane zvinopanda unosise kunoona dhokodheya mukuwo uchipo zvisati zvashata.

Dzimweni dzenguwa zviyani teizwa zviyayo mwiri yeioisha mwiri yeipanda tinosisirwa kuenda koona madhokodheya togara nawo pashi tovabhiira zveshe zvatinenge teizwa.

Eya muchi bhehleram wo zvirimwo irimo mudziyo muchini inoshandiswa ngemadhokodheya kuvheneka kurapa antu uno ngoshandiswa ngema dhokodheya yaka ongororwa yema zuwa anaya.

Eya, muzvibhedhleyamwo, mune zvakasiyana-siyana, midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa kuongorora kuvheneka nekuona hosha dzakasiyana-siyana, ngeyiyi ndaa tokurudzirwa kuti tiende tovhenekwa.

Michini yemazuva anaya irimwo muzvibhedhleyamwo inotibetsera kuti hosha dziri mumwiri dzikasike kuoneka ngenyore-nyore. Ngatiende toningirwa ngemuchini iriyo.

Eya muzvibhedhleramo mune michini yechimanje manje inoshandiswa kuningira hosha mukati memwiri yedu patinorwara payani ngatisagara mumbatso ngatiende kumadhokodheya toningirwa kuti zvichakanaka ere.

Nazvo zvibhedhleramwo mitombo michini yechimanje manje inoshandiswa kuvheneka kuningira hosha dziri mumwiiri mwedumwo hino ngatiende toonekwa tooningirwa.

Mumakanyi mwetinogaramwo mune zvibhedhleya zvakawanda wanda. Kana tazwa mwiri isinganaki yeirwadza, ngatiende toona madhogodheya tiongororwe nguva ichiripo. Ngatisagara mumhatso nezvirwere. Ngatiende koona madhokodheya tionekwe, tivhenekwe.

Eya midziyo yadai ku tekeshera mumi ma bhedhleya edu inoti detsera kuti zviro zvi hambe zvakanaka midziyo inoita kuti zvirwere zvikasike kubatwa hosha dzibatwe zvimwe wopihwa mutombo uno enderana ne hosha dzabatwa.

Eya muzvibhedhleya zvatinoendamwo zvinokurudzirwa kuti mishonga mitombo ikorere kushota muzvibhedhleya. Ngekuti ikashaika antu anopera kufa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Eya mu zvibhedhleya mwo mwetino endamwo mune michini mune midziyo yakati wandei ino batsiridza ino detsera kuti tikwanise ku vhenekwa hosha dzaka siyana siyana tino kurudzirwa ku enda ku zvibhedhleya to onekwa ti vhenekwe mukuwo uchiripo.

Eya igwinyiso makare karewo antu ekaretu aiona hosha dzakasiyana siyana ngemadziso asi mazuwa anaya zviro zvachinja zvareruka kwane midziyo yakushandiswa nemadhokodheya inoona hosha nekuona mitombo inosisira kupuwa muntu.

Eya tiayo mitombo muzvibhedhlera mwedumwo yetinopiwa ngemadhokodheya mushure mekunge avhenekwa aona avheneka aona otipa mitombo inoenderana nehosha dzedu ngatiende nehosha dzedu kumadhokodheya .

Eya kare karetu kwedu yo antu ayione hosha ngemadziso asi mazuva anoaya kwavanemudziyo inodetsera kuti hosha dzioneke nekukasira tisingashandisi madziso asi yeyishandisa mudziyo.

Mai anemimba ngaaende koonekwa nanamukoti mukuru nemukuru ende ana acho abarwa anosisirwa kuramba veienda kunoona madhokodheya nguva dzoshe.

Muzvibhedhleramo tikaendemwo tinoone mune midziyo yokushandisa. Kune mibhedha inopuwe antu anorwara, saka tinokurudzirwa, tinosisira kuti tiende toopuwe mibhedha kana zveida tigare mazuva akatiwandei nekugara mwuri mwakanaka mwakachena.

Ana mai edu achangobva kupona mwana anosisirwa kuvhenekwa nemadhokodheya kuti Hana hosha dzanadzo here kuda kuenda kuwana anofana kugara eindyo kuti arapwe kana ane hosha.

Ana adoodori anoda kugara eionekwa eivhenekwa. Kana mwana arwara akangokotsora musagare naye kumhatso, endai naye kuchibhedhlera oonekwa ngemadhokodheya anokwanisa kuongorora. Musagare nawo kumhatso ndapota, endai nawo oonekwa pachine nguwa.

Anamai ane mimba anode kubara anosisirwe kuende kuzvibhedhlera kobarira umwomwo ngekuti ndimwo mune michini ngemutombo inokwanisa kudetsera ona anamaiwo neana awo anokwanisa kudetsereka.

Akadzi eshe asikana nendombi, anokurudzirwa kuti afundiswe, aziye ngezveutano nehosha dzingadai dzingaabata, mukati mwekurarama. Panofundiswa amweni ngaaende.

Rona igwinyiso anamai ane mimba anosisirwe kuenda kuzvibhedhlera kobarire kuzvibhedhlera iyoyo eibatsirwa ngana mukoti, ngaasabarora mumhatso ngaaende oonekwa nana mukoti akazvifundira.

Nguva dzimweni zviyani tinoenda muzvibhehlera topiwe mutombo mapiritsi atingadai tapiwa ngatimanwe ngemukuwo watinenge tabhuyirwa nemadhokodheya tisakanganwa tisayiyarwa.

Ibari gwinyiso iroro rekuti tikaenda muzvibhedhlera tinopuwa mitombo yakasiyana-siyana hino patinoipuwa ngatiishandise kudai ngekubhuyiwa azvinenge zvaizwa nemadhokoteya.

Imweni nguva zviyani taenda kuzvibhedhlera, tapuwa mutombo, ngatiushandise ngekudai mabhuyirwe ezvinenge zvaizwa ngemadhogodheya, tisazoite zvemusoro wedu, ngatiite kudai ngemabhuyirwe azvaizwa.

Mune zvakawanda kuzvibhedhleyamo zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhogodheya kuti aone zvirwere mukati mwemwiri mwedu. Hino ngatiende toonekwa tisagare mumhatso teizwa mwiri isinganaki zviyani.

Eya ngatikuridzirane zviyani teifundisawo amweni teiabhuyirawo kut aende kuzvipatara kubhehlera korwapwa hosha tisagara nayo mumhatso kana kuasiyawo eifira mumhatso asina ruziwo rwekuzvibhehlera.

Petinopuwe mitombo, iyoyo muzvibhedhleyamwo, ngatiishandise, ngekudai ngekubhuiwa kwezvinenge zvaizwa ngemadhokodheya, kana paya-paya taenda muzvibhedhleya musina, oetino bhuirwa kuti tootenga, ngatiende tootenga.

Patino enda kuchipatara zviyani mitombo yatinopuva ino enderana nehosha dzatinene teizwa. Hino kana tadzipuva mitombo dziyani ngati dzishandise ngema mbuirwe azvinenge zvaizwa ngema dhogodheya.

Tikapinda muzvibhedhleya tinopuwe mitombo yakasiyana siyana ngemadhogodheya tinosisirwa kuishandisa kudai ngemabuirwe ezvinenge zvaizwazvo tisazoita ngepamweni ngepajinga asi ngatiite sekubhuiwa kwazvaizwa.

Mumbatso mwedumwo mumakanyi kune amweni asingadi kuende kuzvibhedhleya ngekuti anotya. Amweni anotya kubaiwa amweni anotya kumaphirizi. Ngatisagara kumbatso ngatiende topuwe mitombo inoenderana nehosha dzedu.

Eya muzvi bhedleya mwo irimo mitombo yetinopiwa ngema dhokodheya. Ngatiishandise, kana tapuwa zviyani ngatiishandise nekudai ngemabhuyirwe anenge aizwa ngema dhogodheya mwuzvi bhedhleya mwo.

Muchibhedhleyamwo mitombo iriyo yakawandisa zvinorapa hosha dzeshe dzetingadai teizwa. Mwiri inopanda, misoro inorwadza, ngatiende toonekwa mana mukoti atirape.

Dai mitombo yatinopuwa nemadhogodheya muzvibhedleya imomo, ngatiyishandise sekubhuya kwaanenge aita tisazoite zvemusoro wedu ,ngatiiteyi zvatinenge taronzerwa nemadhogodheya.

Eya tinoona kuti tikaenda muzvibhedhleya mwo mune mitombo ykawanda yakasiyana siyana inotibatsi detsera kurapa hosha dzingadai dzakasiyana siyana hino tinosisirwe kuende muzvibhedhleya tooponeswa.

Eya tika enda muzvi bhedhleya mo tinoona mune midziyo yaka siyana siyana yaka wanda inoshandiswa ku betsera ku vheneka hosha dziri mukati me mwiri medu nge iyi ndaa tino kuridzirwa kuti tiende toonekwa ti vhenekwe.

Tikaenda muzvibhehleya mwo tinosangana nana mukoti votiningira hosha dzakasiyana siyana votipa mishonga inoenderana nehurwere hwatinenge tinahwo panguva iyoyo.

Eya petinoenda kuzvibhedhlera payani, tinokurudzirwa kushandisa mitombo yedu, nemaererano atinenge tabhuirwa ngemadhokodheya. Ngatisazoita zvemundxondo medu, asi ngatiite zvatabhuirwa ngemadhokodheya edu.

Zvakakoshera nezvakanikra kuende koona dhokodheya muzuwa ranyamashi ngezvekuti unokna kuona hosha iripauri okwanisazve kukupa mutombo unoenderana nehosha yaunayo ngatiende tosangana nemadhokodheya.

Tikaenda muzvibhedhleramwo tinoonaiyoyo he kuti vanayo michini yanoshandisa kuvheneka ndiyo ngatiende toongororwa nguwa dzeshe.

Eya mumazvibhedhleyamwo mitombo irimwo yetinopuva ngatiishandisei kana kuri kudzodza ngatidzodze tipore. Kuri kumwa tomwa zvinenge zvakabhuiva ngemadhogodheya tisaita zvesoro redu.

Eya, patinoende muzvibhedhleyamwo tinopuwe mitombo yakasiyana-siyana, iri muzvikaba zvakasiyana-siyana, hino tinosisire kushandisa mitombo iyi kudai ngezvatinenge tabhuirwa ngemadhokodheya.

Zvirokwazvo tinoti mwetinoenda muzvibhedhleyamwo, tinopuwe mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana. Imweni tinoziya timwe, imweni tinoita zvekudzora, imweni tinoita zvekubairwa. Kana taenda muzvibhedhlera, ngatiite zvatinenge tabhuirwa, ngemadhokodheya edu.

Ndapota tinosisira kuti kana tapuwa mutombo muzvipataramwo ngatiishandise kudai nemabhuirwe azvinenge zvaizwa nemadhokodheya tioedze mutombo weshe.

Zviani dzimwe nguva zviani taende muzvipatara kuzvibhedlera yo, tinopiwe mitombo yakasiyana siyana, ngatiyishandise ngekuda zvinenge zvabhuyiwa ngemadhogodheya tisayarwa.

Muzvibhedhleya mwo mune mutombo yakawandisa yetinopuwa nanamukoti nema dhokodheya, hino petinoyi puwa zviyani ngatinase kutarisisa nekuzwisisa mukuwo wetinofanira kumwa kana kutora mutombo iyoyo.

Eya mundaraunda mwetinogara mwo mumizi medu tikazwa unorwara ngatisagara naye mumhatso asi unokurudzirwa kuenda kumadhokodheya apuwe mutombo unoenderana nehosha yaanayo, musagara mumhatso mukazwa mwiri yeipanda zviyani.

Muchini yechimanje manje yaka inogadzirwa kuvheneka kuningira ngazi pfungwa miri yedu yeiya nezvirwere zvingadai teirarama tinazvo taonekwa taningirwa topuwe mutombo.

Muzvibhehleya mune muchini yakawanda inoshandiswa ngemadhokodheya kutarisa kuningira hosha dzakasiyana siyana dzinenge dziri mumwiri mweantu saka kana antu arwara ngaende oonekwa aongororwe ngemadhokodheya.

Igwinyiso iroro kuti zviyani tikarwara tikaenda koone madhokodheya tinopuwe mitombo inoyenderana nehosha, inotenderana nezvingadai zveipanda zvingadai zveirwadza. Ngatiende tovaona madhokodheya.

Taiti tikaenda muzvipataramo mune mitombo yatopuhwa kuti tishandise, ngatiishandise haindapota ndapota ngaishande nguva dzeshe ngekudai nemabhuirwa izvinenge zvakaizwa nemadhongodheya.

Mazuwanaya zviro zvachinja zvareruka antu ekaretu aishandisa midzi, mashakani nemapande hino zvinezvi zvatirerukei mitombo yakungooneka muzvibhedhleramwo ngatiende topuwa tirapwe tibatsirike.

Patinoenda muzvibhedhleyamwo tinopuwa mutombo yakasiyana siyana mukuwo wakasiyana hino oetinoipuwa ngatiishandise kudai ngekuronga kunenge kwaizwa ndidhokodheya kana mukoti.

Eya mumantaraunda mwedumwo, zvibhedhleya zvakadzara, asi zvinochiitika ngezvekuti amweni anotya, amweni anotya mitombo yekupuwa muchibhedhleya , amweni anotya kubaiwa. Ngatisa ngatisatya, asi ngatiende tinodetserwa.

Kune michini yakawanda inoshandiswa nemadhokodheya nanamukoti muzvibhehleya mwo kuningira zvirwere mungazi mupfungwa nemumwiri mwedumwo hino ngatiende toningirwa.

Eya tinayo michini mwatinoenda muzvibhadhleyamwo inoningira mukati kuone kuti atina hosha ere mumwiri mwedu tinosisirwe kuti tiende muzvibhedhleya toovhenekwa.

Mitombo iyo yakawanda muzvibhedhleyamo mwetinoenda. Hino petinoendemo zviyani, tinobhuyirwa ngemadhokodheya kuti maphirizi amweni anomwiwa kamwe, amweni kairi amweni katatu. Ngatiyaiye tinase kuzwisisa.

Ngeumweni mukuwo tingadai teienda muzvibhehleya muyani Todhibana nemadhokodheya otironzera zvekuita nemitombo yetinenge tapuwa. Ngatiishandise kudai nekubhuyiiwa kwezvinenge zvaizwa.

Eya mazuva anoaya zvibhedhlera zvati wandeyi zvasiya nemazuva aya ekudhaya zvasiyana nemazuva aya ekudhaya ekuti muntu waihamba muhambo wakati rebei kuenda kunoona madhokodheya asi mazuvaano zvareruka zvikarwadza musagara padhuze po endai munoona madhokodheya.

Mitombo yakawanda yetinopuwe muzvibhehleyamwo hino amweni anotya kuishandisa, amweni anotya kubaiwa, amweni anotya maphilizi petinozvipuwa payani ngatishandise tipedze mutombo wedu.

Tinokurudzirwa kuti taenda muzvibhehleya zviyani titererese maningi zvinobhuiwa nemadhokodheya kuti tazwi mushonga unodzorwa toenda kodzora kuti tazwi mapiritsi anomwiwa toziya kuti anomwiwa manganai ende anomwiwa nguwai.

Kwai mitombo yamanji manji ichangoburwa yadzara muzvibhedhleyamwo, ngatiende toipiwa tikwanise kurapa hosha dzingadai dzechitenderera mazuwa anaya, zvirwere zvingadayi zvadzara zvirapike.

Mazuva anawa kune michini yechimanje manje yakadai kuuya inorapa hosha inovheneka inonasa kuningira mungazi mumwiri mumusoro pese-pese kuda kubata kuningira kuda kuti dai dangani angaona hosha.

Mazuwa anaya zviro zvakanaka zvachicha. Muzvibhedhleyamwo mitombo yeshe irimwo, inooneka mitombo yeshe yetinoda. Ngatiende toopuwa, toorapwa hosha dzeshe dzatingadai tinadzo.

Eya, ngekudaroko mukuwo wanyamashi unou, iriyo mitombo yadai kudzara muzvibhedhleya nemuzvitoro zvinotengesa mitombo .Ngatitenge ,tiishandise ,sekubhuirwa kwatinenge taitwa ngemadhokodheya.

Tine mitombo yakawanda yechimanje-manje yodai kushandiswa neantu muzvibhedhleramwo. Hino petinozwe mwiri isingaiti zvakanaka, ngatiende kuzvibhedhlera toopuwa mutombo nanamukoti. Mutombo inoenderana nezvirwere zvetinazvo.

Mazuwa anaya zvirwere zvirikudai kutenderera zvakawandisa, saka ngeiyi ndaa tinosisira kosangana nadhokodheya kuti atipe mutombo unoenderana nehosha yatinayo. Ngatisangomwa njee asi ngatipuwe ndidhokodheya.

Eya taiziya kuti antu ekarekare aishandisa mitombo yemashakani, mapande nemidzi. Hino mazuwa anaya zviro zvati chichei. Kwane mitombo yakavhenekwa iri yemuzvibhedhleya.

Mazuwaanaya zviro zvanaka kwaane mitombo yakawanda inoenderana nehosha dzatinozwa kuti une chirwere cheunozwa zvyani ulaenda kuzvibhedhleya unopened mutombo unoenderana nechirwere chaunacho.

Ngokudaroko kuri kuchinja machinjire ari kuita nyika zviro zviri kuchinjawo. Muzvibhedhleyamwo mwane mutombo yachinja yechimanje manje ngatiende toopuwe mutombo tirapiwe ngaana mukoti.

Kare antu ekaretu aishandisa mitombo yanga iri mundaraundamwo asi mazuwa anaya zvati nakei, tikaenda muzvibhehleya tinoona kune mitombo yakasiyana-siyana. Zvinotidetsera kuti tikasire kurapwa uye tipuwe mushonga unoenderana nehosha.

Eya kurwara kunooneka muvantu vantu eihamba amweni anorwara eivata. Asi tinokurudzirwa kuti tarwara zviyani tinoende totsvake mutombo, inoenderana nezvirwere zvatinazvo tikasire kubetsereka.

Anthu ekaretu aishandisa mitombo yainge irimwo mumizimwo asi mazuwaanaa mitombo iyoyo yakusvotorwa yoiswa mumuchini yogadzirwa yogadzira mitombo inoenderana nehosha.

Tinayo mitombo yetinopuwa nemadhokodheya muzvibhedhleramwo ,petinoipiwa zviyani ngatiishandise tipedze yese tipedze koshi yesheyo tinenge tapuwa tisagumira munzira ndapota .

Eya tinoona kuti tikaenda muzvibhedhleramo mune mitombo yakasiyana siyana yakabekwa muzvikaba zvakasiyana siyana hino taenda kumhatso ngatisazokanganwa zvikaba zveduzvo ngatiziye zvatinenge tabhuyirwa ngemadhokodheya edu .

Eya mazuva anaya zviro zvati chinjei, zvachinja tinosisirwe kuti tikarwara zviyani tiende muchibhedhleya toone madhokodheya akafundira kuningira mukati mwenyama mwedu, aone zvinorwadza atipe mitombo inoenderana.

Tinoona kuti mazuwa anaya atinorarama zviro zvati rerukei kudai zviro zvachicha hino tinosisira kuti tiende koona madhokodheya topuwa mutombo unoenderana nehosha dzatinenge tinacho panguvayo

Eya mukuwo unowu wataakurarama, zviro zvati chinjeyi kudayi ngekudhaya. Mitombo yaakungooneka peshe-peshe. Hino tinosisira kuti petinorwara, tiende kumadhogodheya toopiwe mutombo unoenderana nehosha dzedu.

Eya mazuwa anaya zviro zvati rerukei zvasiyana nekudhaya payani pekuti waitsvake mutombo mushango hino zvinezvi ukaenda kuzvibhedhleya unosvike mutombo uriyo ukasvika kusina vanokubhiire kwekotenga muzvitoro.

Eya tinozviziya kuti mumakanyi mwedu umo mitombo tinayo yatinogara nayo asi tinokurudzirwa kuti tiyende tinoona madhokodheya muzvibhedhleya tipuwe mitombo inoenderana nehosha dzatidzo ngatiende topuwa mitombo yakavhenekwa.

Mazuwa anaya mitombo yawanda muzvibhedhleyamo hino zvatinopuwa zvigaba zvakasiyana zvakawanda ngatiziye kuishandisa kudai nekupuwa nemabhiire azvinenge zvaizwa ndiana mukoti.

Eya kuenda kuchibhedhleya kunotibatsira kuti tipuwe mutombo inoenderana nehosha dzatinadzo tisagara kumbatso zviyani kana tine hosha asi ngatiende topuwe mitombo inoenderana ngepanopanda pachona apapo.

Eya mukuwo yanyamashi unouyu zvirwere zviri kutenderera zvajakatira nyika muntaraunda yeshe yeshe kune zvirwere zvinobuda zuwa ngezuwa asi mukudaro mune mitombo yakawanda wanda ingapedza hosha iyi.

Eyaa mitombo yawanda mazuva anaya ngenyaa yokuti antu ari kufunda zviro zviri kuchinja hino mitombo yowanda kudai zvinobhuya kuti petinorwara payani hosha dzeshe, dzizhinji dzakona mitombo wavayo.

Eya karetu taiti tikazwa gotsorwa zviyani tai kaye mashizha emu gwavha ne mundimu ne mushani asi mazuva anaya tikaenda mu zvibhedhleya kana mu zvitoro zvino tengeswa mutombo kune mitombo yadai kuuya yaka wanda inoti detsera.

Eya igwinyiso, mukuwo uno wetinorarama zviro zvatichichei. Zviro zvanaka, kwaanemitombo yakati enderere, yakafunda zvakanyanya. Inoenderana nehosha dzatinenge teisangana nadzo.

Mitombo yatinopiwa nemadhokodheya nana mukoti yakanaka inotidetsera kurapa hosha dzatinozwa ngekuti yakavhenekwa yakaningirwa ikaonekwa kuti yakanaka inosisira kuti tipuwe.

Eya igwinyiso iroro rekuti mukugarisana mwedumwo tinokone kusvika pakuti muhloko dzizonase kuita zvakanaka pfunga adzizi kugadzikana. Tinosisirwe kuti tiende koona madhokodheya akafundira atidetsere.

Kana ana arwara ngatiindi navo kuchipitari. Tisati kana vana varwara togara navo mumhatso. Utano wevana wakakosha. Ngatiti kana mwana arwara toenda naye kuchipitari, ogara eienda kootariswa. Eienda kootariswa kuti pane zviri kuchicha ere.

Mazuva anawa kungava kumamiziyo kumataundi kune antu arikuhamba eidzidzisa antu nezvehutano tisagara mumbatso kana mazwa eihamba ngatiende tofundiswa t,ofundiswa nezvehutano tisagara kumbatso kana tazwa veihamba endai kofundiswa.

Ngatikoshesei utano hwedu ,hweshe kubva kuana adodori, anthu akuru, majaha, nendombi. Ngatikoshese utano hwedu. Patinozwa zveipanda zviyani, ngatiende kuzvibhedhleya toonekwa.

Zvetinorwara zviyani tinosisirwa kuenda kuzvi bhedhlera tonoonekwa nanamukoti nana chiremba madhokodheya akafundira izvozvo zvekuningira zvirwere zvatingadai teigara nazvo ndatisagara mumbatso nezvirwere .

Ya tinokurudzirwa kuti kana taenda muzvibhedhleya tapuwa mutombo ngatiishandise tiipedze tisasiira munjira ngatipedze ende zvakare tishandise sekutaura kunenga kwaitwa nadhokodheya tisaita zvemumusoro mwedu nje.

Eya muntu kana einge akuwara wadonha kana kuti wakuvara ari mumbatso, unosisira kuenda koona madhokodheya. Ngaasagara mumbatso eiti zvinozopora zvega, Asi ngaaende opiwa mutombo apore nguva yakanaka.

Anhu amweni zviyani anodai eirwara akanyarara asikatauri. Ngatisaganyarara kana teirwara zviyani muntaraundamwo , mumhatso mwedu. Tikarwara ngatibhuye tione kubatsirika mukuwo uchiripo.

Mungadai muri mukahamba mugaramwo amweni miri inopanda amweni unozozwa kuti ai wakafa asi warwara achihamba tinavo amweni arikurwara ehamba panozwa sezvisina kumira zvakanaka ngatiende kuzvibhehlera .

Muntu weshe unosisirwe kumboita eihamba kuenda koona madhokodheya ombotariswa ngazi kuti ichakaema zvakanaka here, nendxondo kuti dzichakanaka here.

Eye munthu weshe igwinyiso kuti unosisirwa kuti aende kuchibhehleya kowonekwawo ngemadhokotera akafundira mushando kana pane nyama dzinopanda unofanira kuenda mukuwo uchiripo abatsirwe nguva ichriipo

Muntu umwe naumwe anosisirwa kuvhakachira madhokodheya omboningirwa ngazi hloko mumusoro nekuti zvichakanaka ere nemwiri dzichakagwinya ere mukuwo ngemukuwo.

Munthu weshe unosisirwe kubatikira mwiri wake kubva mundxondo kuguma mumwiri nyama chaiyo. Ukazwa zveipanda zveirwadza pfungwa dzisizi kugara zvakanaka endai kuchibhedhlera.

Eya azvineyi kuti mwana mudodori kana kuti muntu mukuru, muntu weshe unosisirwe kuenda kowona madhokodheya, awone avheneke ngazi, awongorere mwiri awone kuti amuna hosha ere mumwiri medumwo.

Antu tinokurudzirwa kuti tichengetedze hutano hwedu kubva mundxondo kuuya mumwiri mwedu tikazwa zvisizi kumira zvakanaka mundxondo tinokurudzirwa kuenda mumadhokodheya ariyo anoite nezvendxondo tionekwe nguwa ichiripo.

Eya umwe naumwe muntu unosisirwe kuziya kuti ngazi yake yakaema zvakadini. Hino ngeiyi ndaa kunosisirwa kuti muntu aende koonekwa ropa rivhenekwe nguva nenguva.

Eya isusu antu tinokurudzirwa kuti ndxondo dzedu dzinge dzakagara zvakanaka. Kana taiona kuti pane zvirikushushikana mupfungwa dzedu tinokurudzirwa kuenda muzvibhedhleya tinosanganiswa neantu anokwanisa kuti gadzirisa pfungwa dzedu.

Eyaa tinokurudzirwa kuti tikodhese muwiri yedu kana tanzwa panopapanda zviyani tisagara mumbatso ngehosha asi tinokurudzirwa kuti tiende kuzvibhedhleya tibatisirike mukuwo uchiripo ndapota endai mwobatsirika.

Madzimai anokurudzirwa kuti kana eizwe mwiiri ichipanda musagara mumbatso meiedza kushingirira asi endai muzvibhedhlera morapwa. Mopiwa mitombo inoenderana ngezvirwere zvamuinazvo. Musagara mumbatso anamai, ndapota!

Muntu weshe ungaa musikana mukomana majaha nentombi anamai nanababa anasekuru nanambuya anosisire kupota eienda muzvibhedhlera ovheneka ngazi eioneka.

Munthu weshe unosisirwa uyezve une kodzero yekuenda koona dhokodheya oomekwa mwiri ngazi ndxondo kuona kuti zviri kuhamba zvakanaka ere.

Tisayirarwa tisaarairwa ngatikoshese utano hwedu nguva dzeshe. Petinozwe kunge mwiri yapanda tinosisirwa kuende kuzvibhedhleya toone madhogodheya.

Wakakosha mundaramo yedu yezuwa ngezuwa aaa kana tarwara tinofanira kuenda kuzvibhedhleya tione kurapwa, tione kugwinya, tione neutano hwakagwinya, hwakanaka. Tikwanise kurarama ndaramo yakanaka.

Zvitoro zvemitombo zvawanda, zvadzara kweshe kweshe hino zviyaani petinoende kotenga mitombo, ngatisangobve kumhatso, toende kutootenga mutombo, asi ngatiende kumadhokodheya atinyorere pashi.

Zvitoro zvo zvinotengesa mitombo zvinofanira kunge zvakaongororwa zvoneka kuti zvinofanire kunge zveishanda kuti akwanise kutengesere antu mitombo yakanaka inoenderana nehosha .

Eya igwinyiso iroro kuti kweshe muntaraunda mumakanyi mwedumwo nemumathaundi, zviriyo zvitoro zvimweni zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana. Ngatitenge mitombo iyi tabhuirwa ngema dhokodheya.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvadai kutekeshera nenyika kudzara nenyika hino zvinodisira kunge zvine muntu unonasa kuziya ngezveudhokodheya kuti akwanise kupa mutombo inoenderana nehosha dzine antu .

Zvitoro zvinotengese mitombo munyikamwo, zvakadzara, zvakawanda. Tinosiserwe kuti tanyorerwa zviyani nemadhokodheya toenda kotenga muzvitoromwo.

Zvitoro zveshe zvinotengese mitombo yakasiyana siyana, vanosisirwe kutengesa nemutengo wakanaka. Asanyanya kudhurisa, anofanira kuita kunti muntu weshe akwanise kutenga.

Eya tinazvo nazvo zvitoro mwatinogaramwo zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana inorapa hosha dzakasiyana siyana, ngatiende totenga parinorwara paya ngatiende tinopuwa mitombo.

Eya zvitoro zvo zvino sisirwa kuti ayani ano aridzi e zvitoro aiise amweni antu aka fundira zve u dhokodheya anozoziye kuti mutombo uyu ndo unodiwa pa hosha ne chirwere chinenge cheizwe muntu.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana zvinokurudzirwa kuti zvitengesa mitombo nemitengo yakanaka zvisanyanya kudhurisa zvekuti antu anozokorere kutenga antu anofanirwa kuramba eyitenga.

Ana adodori anokasira kubatwa ngehosha dzakasiyana-siyana. Ngeiyi ndaa ana mai anokurudzirwa kuti agare eiona ana eienda navo kuzvibhedhlera kuti aonekwe aongororwe nguva ichiripo.

Munharaunda mwedu zvirimwo zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana. Tinosisirwe kutenga mitombo yona iyoyo tabhuirwa kana tanyorerwa pashi ngemadhokodheya kana anamukoti.

Anthu anotengesa muzvitoro zviyani zvinotengesa mitombo anokurudzirwa kuti atengese ngemitombo yakadzakira asadhurisira anthu ngekuti anthu angapere kufa ngatitengeserane zvakanaka.

Muntaraunda medu metinogara, mungave mumadhorobha kana kumakanyi, mune zvitoro munotengeswa mitombo. Kana teizwe mwiiri isiri kuita zvakanaka, ngatiende tootenga mitombo tidetsereke nguva ichiripo, tirapike. Tisagara mumhatso ngezvirwere.

Zvitoro zvadai kudzara nenyika inei mukanyi mumaruzevayo zvimweni zvatoguma zvitoro zvinotengesa mitombo ngatizvishandise zvitoro izvozvo titenge mitombo yedu.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvadzara mukati mwenyika mwedu munomu. Hino ngatiende totenga kana tisizikuzwe zvakanaka zviyani, hambai totenga kuzvitoro izvozvo.

Eya mazuwanaya zviro zvati rerukei padoko ngekuti hai zvitoro zvinotengesa mitombo zvawanda zvadzara kweshe kweshe , tikazwa tarwara zviyani ngatiende toonekwa tivhenekwe titenge mitombo mukuwo uchiripo.

Eya muzvitoromwo mwetinotenga mitombo yakasiyana siyana ngatipuwe tibhuirwe zvakadzara kuti tinozvishandisa sei tisangopuwa tongoenda asi ngatibhuirwe kuti tiziye kuti zvinomwiwa nemukuwo wakadini.

Zvitorozvo tinazvo zvinotengese mitombo yakasiyanasiyana hino anosisire kutengesa ngemutengo wakadzaka ngasaadhurisa mitomboyo kuti anhu eshe akwanise kuitenga ,ahanire mutengewo.

Zvitoro tinazvo zvonotengesa mitombo yakasiyana -siyana, asi kana tazorenga mitombo ngaticherechedze kuishandisa sekubhuya kunenge kwakaizwa nadhokodheya tisazoita zvemundxondo dzedu ngatikoshese zvinenge zvabhuiwa.

Eya tinazvo zvitoro zvinotengeswe mitombo yakasiyana-siyana mwetinogara mwetinohambemwo hino tinosisirwe kupuwa chipepa chakanyorwa ngemadhokodheya tochienda kotenga mitombo.

Zvitoro tinazvo zvakakura zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana yehosha dzakasiyana hino tinosisirwa kuti totenga mitombo kuburikidza ngekunge tapuwa tanyorerwa pashi chipepa ngemadhokodheya.

Eya zvitoro zvinotengesa mitombo zvadzara mukati mwenyika yedu ineyi. Hino tinosisirwe kuti tiende tootenga asi pamweni zviyani tinosisirwe kuenda tamboningirwa ngemadhokodheya otinyorera pashi tozoshandisa zvakanyorwa.

Eya kwetinogaramwo, mungaa mumataundi kana mumakanyimwo zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo. Ngatiende towongororwa tivhenekwe nemadhokodheya ariyo totenga mitombo yakafanira inoenderana nezvirwere zvatinazvo.

Eyaa igwinyiso muzvitoro umwo munotengeswe mutombo kunosisire kunge kune muntu wakafundira ngezvemitombo iyoyo kuti akwankse kupa antu mitombk yaanenge eizwa panguva yoo.

Munharaunda mwedumwo ariyo anombohamba aifundisa antu ngezve hosha dzakasiyana-siyana eya tikazoazwa ngatisaatiza ngatiende tofunda, tofundiswa tiziye hosha dzakasiyana-siyana musagare mumhatso.

Ee Igwinyiso iroro rekuti mumamizimwo mumataundi kweshe kweshe ariyo anthu anenge akapfeka ngubo dzakafanana eifundisa ngezveutano ngatiende tofunda.

Eyaa igwinyiso iroro rekuti muntu weshe unosisirwa kugumirwa nefundo inofundisa maererano ngezveutano nehosha dzingadai dzeyisangana neantu mukati menyika dzaano ino nemundaraunda yaano gara mwaari.

Eya mazuwanaya zviro zvati nakei antu eshe akufundiswa , kune antu amweni anokona kuhamba nge nehembe dzakanyorwa zvakafanana dzine muara akafanana anenge eifundisa anhu ngezveutano.

Eya muntu eshe uno kurudzirwa kuenda pano fundiswa amweni zvisinei ngekuti uno rwara waka remara azvina ndaa izvozvo asi muntu unofanira kuva ne funo pamusoro pe zvirwere ne hosha.

Muntu weshe unofundiswa, anofundisa acho ngezveutano adzara kweshe -kweshe mukaenda muzvibhehleya amweni anouya Kumachechi kweduyo amweni anoenda kunyange muzvikora kuti dangani antu angafunda.

Eya unga muntu weshe, ungaamwana mudodori, wakaremara, unorwara, usikarwari, anamai nanababa, anasekuru nanambuya, anosisire kufundiswa ngezveutano.

Eya ariyo antu anohamba eifundisa antu nezvehosha zvirwere zvingadai zveitenderera mazuva anaya hino muntu weshe unosisirwe kuende kofundiswa aziye zvirikudai zveiitika mumuganga mwedumwo.

Antu mazuva anaya ari kufundiswa ngezve utano ngezve hosha kuti dzino dzivirirwa sei kuti kana zvadai zvinozo pera sei hino pano fundiswa amweni muntu weshe nga ende ofunda.

Arume akadzi majaha ne ndombi ano kurudzirwa kuti afundiswe ayendewo pano fundiswa ngezve utano akwanise kuziya kuti apa orwara ayende ku zvibhedhlera ko vhenekwa nguva ichiripo tisa gara ku mhatso ndapota kana meizwa zvino radza endai mo vhenekwa.

Mwetinohambamwo munharaunda mwedu arimwo anhu anohamba eifundisa anhu zveutano hino tinosisira kuti tienda toofunda neamweni tizwe ngezveutano.

Eya arimwo akaomana arume neakadzi anohamba eyifundisa antu ngenyaya yehosha dzingadai dzeyitenderera dzeyikuridzira vantu kuti kana veirwara zviyani ngavaende kuma dhokodheya .

Eya muntu weshe une kodzero yekuziya ngezveutano, muntu weshe unosisira Kuziya hutano , hosha dzingadai dziriyo nekuziya kuti zvinorapwa sei muzvi bhehleyamwo.

Eya muntu weshe mazuva anaya atinorarama ngendaa yefundiso yehosha dzakasiyana-siyana unokurudzirwa kuti agare eienda koona madhokodheya eivhenekwa ngazi yake igare yakachena mazuva eshe.

Eya majaha nemhandara anokuridzirwa kuti aende muzvibhedhleya ofundiswa nezveutano nehosha dzakasiyana siyana kuti akazosangana ngehosha idzodzo mukurarama aende owonekwa awonekwe nguwa ichiripo.

Weshe, muntu weshe, unosisirwe kuende kumadhokodheya mukuwo ngemukuwo ombovhenekwa eionekwe ngazi yake kuti yakanaka ere nguwa dzeshe.

Eya mundaramo yedu yanyamashi tinokurudzirwa kuti tovhenekwa ngazi yedu. Tisagara ngengazi dzakasvipa asi ngatiende toongororwa tivhenekwe tisiye petiri kana teirwara tigare tarapwa mukuvo uchiripo.

Muntu weshe unosisirwe kuti umbopota eiende koona ana vanamukoti nemadhokodheya omboonekwa ngazi kuti ichakanaka ere nepfungwa kuti zvichakanaka ere mukatimwo.

Eya muntu weshe anosisira kunge ane utano hwakagwinya hwakanaka kubvira kundxondo kuuya kumuiri yake hino neiyi ndaa ukazwa kuti pane zvisizi kuita zvakanaka. Tinokurudzirwa kuti muntu weshe aende koona madhokodheya.

Eya tinokurudzirwa anamai, anababa, asikana, akomana, kuti tiende muzvibhedhleya ,tiende koonekwa ropa. Utano wakakosha. Ngatisagara kumphatso zviyani, asi ngatiende ,toonekwa ropa, ropa rigare rakanaka.

Eya zviyani muntu weshe arume, akadzi majaha nendombi petinozwe kunge mwiri yeipanda tinosisira kuenda kuzvibhedhleya toonekwa nemadhokodheya akazvifundira tisarwara tiritegayo kumhatsoyo.

Eya anamai zviyani mukazwa miiri yeana yeidziya kana kuti yeipisha. Musagara navo mumhatso, endai navo onoona madhokodheya abatsirwe arapwe hosha nguva iripo. Musagara navo mumbatso ngekuti anozofiremwo.

Eya majaha nemhandara anokurudzirwa kuti oenda kofundiswa ngezveutano kuti aziye hosha dzingadai dzeisanganikwa nadzo mukurarama mundaramo yedu afundiswe aziye. Kana anadzo apuwe mushonga mutombo nguwa ichipo.

Eya muntu weshe majaha nentombi anosisirwa kuenda kunoonekwa ngazi ngaiende koonekwa nguwa nenguwa iwonekwe kuti ichakanaka ere kana pane zvashata opuwe mutombo nguwa ichipo.

Arume amweni neakomana amweni anodhana kuende kuzvibhehleya kobhuye zvinenge zveidai zveiarwadza zvinodai zveinesa hino anokurudzirwa kuti aende obhuyirana ngemadhokodheya.

Hetinopuwe mapilizi zviyani taende muzvibhehlera ngatisazoshandisa akawandisa kudarika zvabhuyiwa. Ngatimashandise kudai ngekubhuyiwa kwezvaizwa nemadhokodheya.

Kuneeehe miri yakagwinya yisarwara rwara tigwinye pane zveshe zvatinoita ndaramo yedu ihambe zvakanaka kunogwinyisa nyama nepfungwa dzinozorora kuita kuti upenyu tiitire zvakanaka.

Mungadai muzvikorayo muntaraunda kana muntu akakuwara, unokurudzirwa unosisira kuenda kwadhogodheya oonekwa opiwe mutombo unoenderana nepakuwara odzodza kuti akasire kurapwa, akasire kupora.

Eya mwetinogaramwo mwetinohamba tinoziya kuti tinokuwara zviriyo zvinotidontesa. Asi kana takuwara ngatiende muzvibhedhleya topuwe mushonga yekudzodza pakuwara payani kana mapilizi ekuti timwe zvipore.

Eya tinoziya mukuhambamwo tinokuwara kana takuwara zviyani ngatiende muzvibhedhlera topuwe mutombo unoenderana nepakuwara umweni unoitwa zvekuzodzwa pamweni tinopuwa mapirizi ngatisagara mumhatso nezvironda

Eya mwetinohambemwo tinopuntumwa tinodonta tinokuwara mukuhamba amweni anodonta mumota asi zvakasisira kuti takuwara zviyani hambai mumazvibhedhlera toorapwa.

Mukakuwara neirumba neihambazviyani munosisira kuti muende moningirwa nemuchini wechimanje manje yadai kudzara muzvibhehleya nemadhokhodheya akazvifundira.

Zvatinoziya mukuhamba mukujaha muzvikoramwo nemuntaraunda mwetinogara tinokuwara mazuwa nemazuwa asi tazokuwara zviyani ngatiende muzvibhedhleya toopuwe mishonga umweni wekudzodza umweni ngewekumwa ngatisagara kumhatso

Weshe unorumba kana kutamba bhora kana kuita mujaho unosisira kumwa mvura yakawanda zvinokurudzirwa izvozvo ngevehutano kuti meirumba mvura ngaiwande ngekuti pamunojuwika mvura inobuda yakawanda.

Antu ese arume, akadzi, majaha nemhandara nendondi anokurudzirwa kuti agare echienda muzvibhedhlera kunoona madhokodheya aonekwe kuti miviri yavo ichiri kunzwa zvakanaka here ngaakone kuzoenda zvodzimba asi ngaaende nguva ichipo.

Eya, tinoziya antu anotambe mitambo yakasiyana-siyana. Mukutambamwo, umweni unokone kukuwara. Hino kana akuwara, unosisira kuenda koona dhokodheya, apuwe mushonga unoenderana ngepaakuwara apapo, kuti adzore.

Eya, kumukira weirumba zviyani mangwanani nemadokoni zvinobatsira kuti ukure wakagwinya, nemwiri inogwinya zvakanaka. Hino muntu eshe unosisirwa kurumba nekuhamba eigwinyise mwiri.

Tinoziya amweni anokuwara eirumba amweni eifamba hino anosisira kuti akuwara zviyani ngaende onoona madhokodheya kana kuti oenda kunotenga mutombo muzvitoro zvinotengeswa mutombo arapwe.

Hino tinoziya kutamba mumijaho kwatinenge tiri kuva iriyo mitombo inoshandiswa kana muntu akuwara zviyani ngatiende kuzvibhehleya tokuwa tiponhe.

Dzimweni dzenguwa zviyani tikokuwara teikhaba mabhora, teirumba teihamba kupumphunwa kana kusangana nenjodzi dzakasiyana-siyana, tinosisirwa kuti tiende kooonekwa tisagara nezvironda.

Eya antu anorumba, anoita mujaho ayani anokurudzirwa kumwa mvura yakawanda. Inoite kuti miiri yedu igare yakanaka, tisangorumba tisingamwi mvura. Mvura ineutano inokurudzirwa.

Mwetinorumba mwetinohamba , mazuwa anaya zuwa riri kupisha maningi .Muntu unosisirwe kumwe mvura. Kumwa mvura kwakanaka, kunodetsera kuti mwiiri uite z akanaka. Musagara mishina kumwa mvura kwenguwa yakareba.

Munhu weshe unosisira kumbomuka eyirumba, kuhamba mangwanani, madekoni. Izvozvo zvakanakira kuti zvinogwinyisa muiri. Muntu anokura ane utano hwakanaka.

Kune michini yechimanje manje inidayi kushandisa masaisai kuone kuningira zviri mukati mwemiri hosha dzingadai dzeyirwadza hino patinozwe zveyipanda payani ngatiende tinoningirwa.

Mazuwa anaya zviro zvati chinjei zvachinja mukati memuzvibhedhleyamwo kune michini yechimanje manje yakushandiswa kuningira hosha dzakasiyana siyana ngatiende toningirwa.

Eya mazuwa anaya zviro zvatirerukei. Tikaenda muzvibhedhleyamwo tinoona mune midziyo yakasiyana-siyana, inovheneka hosha, nekuona mitombo inoshanda nepurana nehosha dzatinadzo. Eya kana tikazwa hosha ngatiende .

Ngatisime mitombo inota kutirapa patinozwe magotsora besha nezvimweni zviyayo zvinosimuka toshandisa mitombo iyoyo yatinayo mumwizimwedumo.

Mitombo yaishandiswa naantu ekaretu yanga itori padhuze yaigara mumaberere emhatso zvekuti paanotorwara waingopota paseri ototora otsenga-tsenga. Amweni aitsenga zvisizi kubikwa asi ameni aikwatisa orya.

Eya mutombo tinayo mwetiri mumuzi mumakanyi mwakadzara mutombo dai mugwavha miti mizhinji ino shandiswa kurapa ngati chengetedze mitiyo mutombo ngai chengetedzwe.

Igwinyiso iroro kuti mumakanyi medumwo kunyanya mumakanyi eya mwetinogara umwomwo irimwo mitombo inokwanisa kutidetsera kurapa hosha ngatiishandise mitombo iyoyo.

Eya ngekudarokwo antu ekarekare antu akatitangira ekumashureyo aishandisa mapande, mashakani nemidzi dzakasiyana siyana kurape hosha.

Eya antu ekaretu aisaenda muzvibhedhleya aishandisa mitombo yaigaya aka akomberedza mumizi mwawomwo inosanganisire mugwavha, mundimu, mushani zvakasiyana siyana.

Eya tinayo mitombo mumizi mwedumwo inokwanisa kutidetsera kurapa hosha dzakasiyana siyana, ngatiishandise nguwa ngenguwa tisaarairwa asi ngatiishandise ngekuti inotodetsera kurapa hosha.

Eya karetu, antu ekaretu aisamboneseka ngekuti kwaiya kusina zvibhehleya hino aishandise mitombo irimumbatsomwo mumamizi mumakanyi, amweni aitore mashakani, amweni aiende kotsa midzi atotereka omwa.

Mitombo tinayo mwetino garamwo tino garisana nayo kana tarwara zviyani tiri mu mamizi medu ngati shandise teyi ziya mitombo ino kwanisa kuti batsira patinenge tiri apapo tinotora mashakani kana mudzi wokwatisa momwa ne mhuri musa rwara muri kumhatsoyo.

Eya gwinyiso mumanharaunda medumo tine mitombo yatinoshandisa ngatisaishakurira pashi kana kuirasha asi ngatiishandise kutsenga kubika teibhoilisa teimwa zvinotihambira zvakanaka.

Eya tinayo mitombo mumuzi mwedumwo mumakanyi mwetino garamo irimwo mitombo inokwanisa kutidetsera kuti tirapike magotsorwa atinonzwa ayani tikatsvaka mandimu nemagwvha zvinotidetsera maningi nemushani kuti zvikasire kupora.

Eya mwitombo tinayo mwetinogaremwo inoshandiswa usizi kuenda kuzvibhedhleya, hino ngatishandise yetinoziya, tisangoshandisa njee peshe peshe asi ngatishandise kudai zvinoenderana nepanogwa..rwadzapo.

Imweni mishonga mumiti yekare mumizi mwedu umu inokwanisa kubatsira varwere vakasiyana siyana imweni inodzorwa imweni inotswanyiwa kumwa wakadaro imweni inoita zvekuterekwa moita zvekumwa..

Mitombo yaishandiswa neanthu ekaretu tichiri nayo mwetinogaremo hino ngatisairasha ngatisaishakurira pashi kana kuirasha asi ngatiitore tiishandise zvakanaka.

Antu ekaretu aishandisa mitombo yakasiyana-siyana, amweni aiise muzvikaba kurapa mundani, musoro. Amweni eidzodza muzvironda akuvara zviyani zvaitobatsire kuti akasike kupora.

Eya mitombo mizhinji yatinoona muzvibhedhlera inobva kumbiti yatinogara nayo vanoitora voivheneka voishandisa zvakanaka tisaigura tisairasha asi inosisira kuenda kumadhokodheya ishande.

Antu akaretuwo aiti chikarwadza zviyani, zvibhedhleya zvaiye zvishoma. Kumweni kwacho dzimweni mukuwo kwaisitorina zvibhedhleya, aitotora mapadza ootsa kana kookume mashakani, otereka otomwa op...

Igwinyiso iroro kuti mumwizi mwedu irimwo mitombo yatinayo ingasanganisira kudai ngeteu amweni anorishandisa kurapa huku asi rinoshandiswe kugadzira mitombo yakawanda.

Igwinyiso iroro rekuti mumwizi mwedumwo irimwo mitombo yakasiyana siyana inodai kurapa hosha dzakasiyana siyana hino ngeimweni nguwa teiziya mitomboyoyo ngatiishandise.

Eya muntharaunda mwedumu mungaamumakanyi antu eshe anokurudzirwa kudya michero yakaita mabanana

Iyani yekaretu, antu ekaretu aitoziya kuti uyu unoshanda zvakadai ngezvakadai. Zvaitovabatsira kuti payani pavanorwara ngehosha, aitora mutombo unoenderana ngehosha. Omwa opora.

Eya igwinyiso antu ekaretu ayi ende mugwasha okaya eitsa mutombo yaka siyana siyana kubva mugwasha mwo oenda kumbatso obika obikira mburi ne ana orya otopora.

Mwetinogaremwo mumhatso irimwo mitombo ingadai kushandiswa kurapa hosha dzakasiyana -siyana yakadai ngemugwavha, mundimu neteu chairo rinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana.

Eya mitombo yadai kudzara mukati mwemizi mwedumwo yakawandisa inotibatsira kuti tikasire kupora hino ngatiishandise mitombo iyo yatinayo mukati mwemuzi mwedu.

Eya karetu vantu vekaretu vai shandise mutombo yaingo oneka mu mamizi mwo irimwo mitombo mukati mwe makanyi mwedumwo imweni yachona ndiyo inozo shandiswa kugadzira mapilizi etinozo ona mu zvibhehlera ayani hino ngati ishandise.

Tikarwara ngebesha kana gotsorwa tinokurudzirwa kukwatisa mashakani emugwavha neemundimu nendimu tokwatisa tomwa zvinodetsera kuti gotsorwa rikasire kupera rikasire kuenda musarwara negotsorwa nguwa yakareba bhoilisai mashakani.

Kumakanyiyo eya tinayo mitombo yatinayo yakafanana nana teu inorapa ngatiishandise musaisiya ishandisei tirapike tikwanise kurapika kana zvaramba toenda muzvibhedhleya koonekwa nemadhokodheya akafundiswa.

Eya kare kare you antu ekaretu ayishandisa mitombo yanga iriyo mazuwawo yainge yakatinakira pakuti yaioneka padhuze mudhuze dhuze mwo kungoti pote paseri wototsa kana kuti wotokuma mashakani wotokwatisa womwa.

Mitombo tinayo yaishandiswa neantu ekare. Ichirimwo muntaraunda mwedu. Ngatiishandise migwavha mashakani akhonawo. Imweni imidzi inoite zvekutsiwa pashi. Amweni makwande ekuita kutsetsa.

Yona mitombo iyoyo yetinayo mumakanyi mwedumwo imweni yakona ndoinozotorwa yoiswa mumuchini yotogadziriswe mapilizi etinozopuwe muzvibhehleya ayani anobva mumitombo yetinayo mumizi mwedu.

Vantu vekaretu aiti atsa zviyani mitombo amweni atora mashakani aimatereka pamwoto okwatisa. Umweni oisa muzvikaba ozomwa ngekuhamba kwenguva zvaidetsera kuti agare nemitombo padhuze .

Mumwizi mwedumu mumakanyimwo irimwo mitombo yetingadai teishandisa. Amweni anoshandisa mateu kurapa huku, kurapa antu kana hosha dzakasiyana-siyana. Ngatisamarasha kana kugura-gura.

Eya , muzuva ranyamashi uno uyu, tinayo miriwo yetinayo mukati mentaraunda mwedumo. Tinokurudzirwa kurya yakaita saana mutikiti ineutano, maguku aneutano mumwiri medu.

Eya mitombo yekaretu, antu ekaretu aishandisa mitombo yaingooneka mudhuzemwo. Aitongohamba padoko otokaya mashizha kana kutsa otosvikira kumhatso otobika otorya nemhuri.

Asharukwa eduyo ekaretu aishandisa mitombo yakasiyana-siyana yaiya yakaakomberedza mumhatsomwo. Imweni yavaitohambira kuenda mugwasha kootsa nekookohwa votouya vogadzirira mhuri yotopora.

Eya muntaraunda mwedumwo tinadzo mitombo dzatinadzo dzakaita saana tsangamidzi ngatidzishandise kutsenga, kukwatisa, kubika, patinozwa nyama dzeipanda zviyani tikwanise kudetsereka mukuwo uchiripo.

Eya mitombo yekaretu, antu ekaretu ayishandisa mitombo irimwo mudhuzemwo, amweni ayikaya mashakani, amweni ayitsa, amweni ayitora mapande obika, zvimweni zvayi tsengwa-tsengwa oto.

Eya mutomboyo yetinayo ngatiishandise yetakapuwa ndiMwari, irimo mumizi mwedumwo. Ngatiishandise zvakafanira panguwa yakafanira. Ngatiishandise ngenjira kwayo, ngenjira yakanaka.

Iya mitombo yakaretu inyani yaishanda kurapa hosha dzeshe mundani munorwadza, musoro yaipanda yaibaita zveshe-zveshe zvinorwadza.

Eya muntaraunda mwedumwo mitombo tinayo tinogara nayo mazuva eshe tinokurudzirwa kuti tiishandise nguva nenguva tisairashira kure asi ngatiishandise tinotsa, tomwa tokwatisa torya.

Makare kare kwanga kusina zvibhedhlera. Anhu ekare aishandisa mitombo yaakagarisana nayo. Miti, kune mimbuti yaishandiswa naantu ekare yakaita semigwavha mashizha emugwavha. Ukatora mashakani emugwavha ukamakwatisa womwa airapa aidetsera zvakanyanya.

Mutombo vakudhara vaishandiswa ndiana sekuru kana anambuya. Anasekuru aienda kotsa midzi kana kuti makwati embuti kuti vagadzire mutombo.

Mitombo iyi yekare antu ekare ndoyaaishandisa ngekuti zvibhedhlera zvazviriyo asi zvaiya zvishoma ende zvazviri kuretu kwekuti waitohamba kwemene kuti ugumeyo asi antu aitoporeswa nemitombo iyoyo.

Takakomberedzwa nayo mbiti mimbiti mashakani. Mashango anokona kutirapa hosha dzakasiyana siyana. Ngatiyii shandise mitombo iyoyo kwatiriyo ngaishande.

Mumhatso munemitombo yakawanada inokwanisa kushandiswa inotibetsera mukurapa irimwo mukati mwenharaunda dzedudzo ngatiishandise mune zvakanaka.

Tombo yekaretu anyu yanga yakadzara kwese kwese oitora ochwanya oise mupoto obika imweni yaitochwanya ororya kana kutomwa zvotopora.

Mumizi mwetinogaramwo mumakanyimwo antu ekare mune miti yaitorwa neantu akare aitira mashakani kana mashizha otira okwatisa omwa zvaibatsira kuti agare ane mwiri yakanaka neyakagwinya.

Mitombo imweni yaizwi ikagadzirwa zviyani yaiti yakatereka pamwoto. Aitore oise muzvikaba imweni yaitsengwa-tsengwa imweni yaiita zvekumwiva. Asi amwe antu zvikuru kwaiya kupora.

Mashakani emugwavha emundimu anorapa zvirwere zvakasiyana siyana mumizi mwedu tinoziya tinayo mimbiti yakadaro ngatiishandise seizviinenge iri padhuze nesu ngatiishandise mazuwa ese .

Eya magotsorwa tinawo mabesha mumakanyimo tinosisirwa kushandisa mitombo yatinoona imwomwo yakaita semashakani eya mushani nemandimu nemashakani emundimuwo.

Mumakanyi mumizi metinogara mo, munemitombo yakawanda wanda, yanyanya kushandiswa nevantu vekare. Ayitora otsenga, pamweni ayitotereka okwatisa, obika odlya. Zveyibatsira kurapa muzvirwere zvakasiyana siyana.

Asharuka edu ekare kare aienda mugwasha kunotsa mitombo yakasiyana siyana oenda nayo kumhatso okwatisa omwa nemhuri zvaibatsira kuti hosha dziri nedziri dzikasire kupera.

Karetuyo antu aishandisa mitombo yaiya iri mudhuze dhuzemwo yaiya iri muberere mwemhatso kana makwasha ari mudhuzemwo kuti aone kurape hosha ende zvaitoshanda, dzairapika.

Mitombo yatinayo imweni inorapa besha besha rakasiyana siyana ngatiishandise mitombo iyoyo zvakanaka tisairasha kana kuinenereredza asi ngatiishandise zvakanaka.

Anamai nemadhodha ekaretu, aishandisa mishonga yangadai irimwo mumizi mwedumwo. Aitora mashakani otsenga, kana kutora midzi nemapande, okwatisa oraramisa mhuri.

Eya mumizi mwedumwo mwetinogara tinayo mitombo yakawanda yakasiyana siyana inokone kurapa hosha anodziziya zviiyani ngatiii shandise tirape hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso iroro kuti antu ekaretu aishandisa mishonga yainga mubereremwo kutokuma mashizha obika otorya nemhuri.

Eya kudhaya dhaya kuretu kweduyo antu ekaretu airarama airaramiswa ngemitombo yemishango yemigwasha mashakani mapande ngemidzi aitora okwatisa obika orape.

Mwetirimwo mitombo irimwo. Ngatiishandise, ngatisaitsira pashi kana kuirasha, asi ngatiishandise zvakafanira. Tofani tosisirwa kuishandisa mitomboyo, nekuti inoshanda mumwiiri mwedu.

Mitombo tinodzo mwatinogara mwo dzakasiyana siyana nezvimbo dzakasiyana siyana eya kunosisira kuti tiyishandise neungwaru tisangotora njee tiyishandise ngeungwaru mitombo yatinayoyo.

Vantu vekaretu ayani zviyani aiti akarwara aiende mugwasha okaya mashakani kana kuita kutsa kuchera mudzi pashi oende kumhatso koobika otereka omwa.

Mumamwizi mwedumwo irimwo mitombo ingadai yeishandiswa kurapa hosha dzakawanda-wanda. Ngatibvunze antu akuru, asharuka eduwo, anotidetsera kuti tirapike.

Mitombo yetinayo mukati mwemizi mwedumwo, ndiyozve yaishandiswa neantu ekaretu aiti akatemwa ngemusoro otokaya otsenga tsenga kana kubika otorya opora.

Ntaraunda mwedumwo eya tinayo mutombo yakaita saana mushani inoshanda kurapa hosha dzaka siyana siyana ngatishandise mutombo yati ayo yatinogara nayo kunyanya magotsorwa mabesha anoshanda mukashandisa mamushaniwo nemugwavha.

Eya antu ekaretu aishandisa mutombo yakasiyana siyana inobva mumakwasha votora votereka kubikira antu nemburi otomwa eshe otopona.